Envubu erabika nga etambula n'omwana gwayo eri ku ttale era erabika ng'erya muddo mabega waliyo emiti egikwatiridde nga akabira akatonotono.

Oluguudo mwasanjala olugazi obulungi naye nga we luli walinga awali ekkoona waliwo emmotoka ezigenda ku kkono ate ku ddyo zijja naye oluguudo luno lulabika nga awaali watonnya enkuba era walabika nga wabisi.

Abasajja nga basika akatimba mu nnyanja nga kalabika ke bakozesa okuvuba ebyennyanja, bakasise banaatera okkatuusa ku lubalama okujjudde omusenyu.

Obutebe obulabika okuba nga baaluse buluke. Obumu bwa kitaka ate obulala bwagala okufaanana ng'obweru nga busimbiddwa mu kifo ekyakolebwa nga kya mayinja wansi; amayinja amatone ate ng'emabega waliyo engeri ey'omuddo.

Ekifo ekirabika okuba nga kya nzigotta. Mu maaso ddala mulabikamu omwala naye ng'omwala guno gujjudde kasasiro, gwetoolo... kasasiro omuli obuveera n'ettakataka kyokka mu maaso gaagwo we gufubuttuka we wali ewaya y'engoye nga bataddeko engoye; ezimu zirabikanga okuba essuuka oba n'olugoye lw'omufaliso, emabega ddala waliyo ennyumba ezirabika okuba nga nazo za mu nzigotta.

Ettale erirabika okuba nga nga lirina omuddo gulinga gwa kitaka naye nga mungi, mulabikiramu akati kamu kokka kyokka ko kakiragala bulungi era waggulu walabika eggulu nga lyeru bulungi.

Omuntu alabika okuba nga engalo ze njeru ng'ez'Abazungu ng'alina n'empeta ku mukono gwe ogwa kkono, alabika ng'anyiga kassabbuuni ak'amazzi ng'akayiwa mu ngalo ze aziti azitukuze.

Omusajja ali mu ayambadde empale nnyimpi naye ng'alina amagulu meeru. Alabika ng'Omuzungu, ng'akutte omuti. Ayimiridde ku kifo ekirabika nga kya lubalama lwa nnyanja era ebbali walabika amazzi.